Koatte yaa lekkate wodhinanniricho woyi lekkate uduunnicho ikkanna konneno babbaxxinorichinni loonsanni lawishshaho qodu koate sharu koate koattete yine woshshinanni.

Boihaarranni mereersha yaa mittu manch umisi heeshsho loosuwiichinni gobbayiidi ikkitino yanna horonsire babbaxitinoricho horonsiranni buna addi addi boohaarshu uduunne horonsirannori lawishshaho puule joottooneno horonsiranni boohaarate yaate.

biifisa yaa mittoricho garunni amande illete la'nanni woyte biifisinohanna manna goshshooshshannoha la'ate biifinnoha assa ayaate biifisa yaa illete biifannorichonna la'ate baxisannoha assa yaate.

Egenshiishsha yaa haaroo duduwo haaru mannira shiqisha yaate. Lawishshaho loosu egenshiishsha, qorophishshu egenshiishsha, yannate ledo amadino egenshiishsha, huurotennino ikko borrotenni afinokki mannira shiqisha yaate.

supirimaarkeetete mirte yinanniri supirinmaarkeetete giddo afantannota babaxitinno mirtuba lawishshaho laalo gumma woy akaakiltuwa malawo babbaxitinnore mirtuba supirimarkeetete

Odoo yaa mittu manichira haaro ikkitino hedo woyi mashalaqqe borroteniino ikko huurotenni lawishshaho gaazexunni televisionetenni mittu manichira sayisa yaate

Owaante:-owaante yaa mangitte dagateno ikko dagate shiqishanno horote horoonsidhannore ikkitanna lawishshaho doogote owaante hodhishshu owaante caabichu owaante

Hayyo yaa mittoricho loosate horonsi'nanni egenno ikkittanna, bude yaa mite dagara umisetta ikkitinotta umisire ikkinoha uddirate bude budeho yinnani

Supeirmaarkeetete mirte yineemmori babbaxxitino mirtubba lawishshaho intannirenna angannire amaddinotaSupeirmaarkeetete giddo afi'neemmota Supeirmaarkeetete yine woshshineemmo.

safote latishsha yaa dagate addinta hasiisannori lawishshaho doogo fayyimmate mine rosu minna latishshuwanna caabbicho''oo labbannoreeti.

Hara, daa'attonna darama yaa hara yaa mitte basenni mitte base hara ikkitanna daa'atto yaa tenne ha'nooni basera woyi mitte basera haja asine daa'attote woyi la"ate harate darama Yaa gobbate keeru hoogena woyi olaaho keeru hogeena Mittu oliinni wole olaa harate yaate

Koatte yaa lekkate wodhinanni uduunnicho hattono lekkanke babbaxitino guffanni gawajjidhannokki gedenna lekkanke agarooshshira assi'neemmo woyi horonsi'neemmo uduunnicho koate yine woshshinanni.

Looso yaa mittu manichi barru baarrunikuy assanno millimo heeshosi soorirate loosanno looso loosoho yine woshinanni

Sicconna badooshshe siccoho yaa mitte gobba xawisannoha woy leellishshannoha kuulunni baxxinoha ikkanna badooshsheho yaa hatte gobba woleyiwinni badannoha badooshsheho yinanni.

Looso yaa mittu manchi umisi heeshsho woyyeessirate hattono barru barrunku babbaxitino millimmo assa loosoho yine woshshineemmo.

Hoyyonna bude yaa hayyo yaa noonkericho babbaxitino egenno horonsi'ne leellisha ikkitanna bude yaa mitte dagara umiseha ikkinoha heedhanoha budese yine woshshinanni.

Amma'no yaa mittu manchira umisi la"ooshshi garinni hattono umisita ikkitinota amma'note gara amma'no yine woshshinanni lawishshaho kiristaanu amma'no orthodoxete amma'no hattono isiliminnu amma'no amma'note yine woshshinanni

umu danancho yinannihu uminke aana leellannoha diru bikkinni kolishshono ikke waajjono ikke uminke aana leellannoha dananchoho umu danancho yine woshshinanni

Roso yaa egenno hasirate doogo ikkitanna roso lamu garinni afira dandiinanni lawishsha rosu mini giddoonni e'ne hattono jajjabbu annuwi wiinnino ikko egennammuwiichcinni afi'nanniha rosoho yine woshshinanni

sumudaho yaa mitturichira qaagiishshaho uurrinse worranniha sumudaho yinanni lawishshaho wolde amanueeli sumuda hawaasa sumudaho yine woshshinanni.

muziiqa yaa huuro afrinoricho ikkanna lawishshaho gitaare kiboorde dibbe kuriuu baala muziiqa yine woshshinanni.

Booharani mereersha yaa lawishshaho gangalattani base ,babbaxitinore loonsanni loosu gobbanni ikkinore booharate calla marrani base booharanni mereersha yinne woshshinanni

musiqa yaababbaxitino uduunne aanno uduunne ikkanna woy huurotenni shiqinshoonni babbaxitino huuro horonsi'ne shiqinshoonni huuro kalaqanno uduunnichoti.

dagate yaa mitte gobbara heedhanno manna ikkanna hattono maatete yaa mitte basera woyi mitto mine heedhanno daga manna maatete yine woshshinanni.

Mini uduunne yaa mini giddo horonsi'nanni uduunne ikkanna lawishshaho mine sagale loosirate horonsi'nanni uduunnicho sagale itate horonsi'nanni uduunnicho, uduunne haayiishirate horonsi'nanni udunne mini uduunne yine woshshinanni.

daga yaa xaphooma manna ikkanna maate yaa mittu mini giddo heedhanno woyi mitte mundeetenni amadantino manna maate yine woshshinanni.